Mana jechuun waanta meeshaa garaagaraa irraa ijaarame yoo ta'u mana jireenyaa Kan jennu ammoo isa ijaaramee namoota jireenya isaanii guyyaa guyyaa gaggeeffachuudhaaf Keessa jiraatanidha.

Dhugaatiin wantoota keemikaala of keessaa qaban yookiin of keessaa hin qabnes ta'uu danda'a . Nyaataa fi iddoo bashannanaa garaagaraatti kan namoonni fayyadaman kanneen akka bishaanii fi wanta Isa fakkaatu .

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa giddugala daldalaa ta'anii, kan daldalli nyaataa fi dhugaatii keessatti adeemsifamu, namooti yeroo boqonnaa akkasuma yeroo bashannanaa fi iddoo hojii irratti gara maatii isaanii deemuu hin dandeenyetti achii dhaqanii nyaata isaanii sooratani dha.

Hawaasni namoota aadaa, amantii fi wantoota garaagaraa waliin qaban yoo ta'u, maatiin namoota lamaa fi sanaa olirraa kan ijaaramu ta'ee, kan abbaa, haadhaa fi ijoollee of keessaa qabudha.